Ikirere gifise ibicu bisa neza cane n'izuba rimuritse mu murima w'ibiterwa bit'ibigori, ibitoke hamwe n'ibiti bitandukanye vy'ibara ry'urwatsi rubisi bifis'akamaro kanini birakana umuyaga.

Umurima mu nini cane uri mu misozi ukizwe n'ibiterwa vyinshi bisan'urwatsira ubisi arimwo ibigori ,ibiti, ibigazi n'ibindi vyinshi bikaba bifasha cane mu guzana akayaga.

Ikibanza kinini kirimwo ibitungwa boroye bita inkoko ziriko ziratembera iruhande hari inyubakwa y' inzu zikaba zifise akamaro kanini kuko zitanga amagi n' inyama ziryoshe.

Umugore yambaye umupira wera igitambara gitukura afashe agaseke kajishe karimwo ubwatsi imbere yiwe hari inyubako y'ibiti n'imbaho irimwo inka ziriko zirarisha.

Ibarabara rigororotse riciye imirongo y'amabara yera, rikikujwe n'inzu zitandukanye n'ibiti bifise amababi y'ugwatsi rubisi, rifasha abantu bagendesha imiduga, kwiyunguruza gushika iyo bagiye.

Ibiterwa bateye mumashashe afise ibara ryirabura, arimwo ivu batondetse kumurongo, n'abantu babiri bahagaze imbere bariko baravyiga bandika ku mpapuro.

Ibiseke bijishe batekeyemwo imyembe, amatunda, imicungwa biriko bidandarizwa mw'isoko, bikaba ari ivyamwa bikunzwe cane kandi biryoshe, bifise akamaro k'umuntu muto ndetse n'uwukuze.

Udukoko tuguruka turi mu bwoko bw'inyoni bita inuma zihagaze hejuru y'inzu zimwe zifise amabara yera izindi zikagira ayirabura iruhande y'amategura.

Ikibanza kirimwo ibiti vyinshi bifise amabara y'urwatsi rubisi ahantu hari amashuha amazi, ariko atemba ku mabuye hakaba hari akayaga kenshi ahantu hameze neza abantu bakunda.

Ikibanza citwa isoko kirimwo abantu benshi n'imiduga, bariko badandaza ivyamwa bitandukanye bita imicungwa, imihwi, imyembe, mandarena, bakunda cane kuko bifise akamaro kanini.

Umuntu yambaye impuzu zisa n'ubururu yikoreye imifuko ariko amanuka umusozi , akikujwe n'ibiti vyinshi bifise amababi y'urwatsi rubisi . Akaba ar'ibiti bifasha cane mu gucana umuriro .

Imfungurwa zo mu mazi zishashe ku zuba, bashize ku mbaho kugira ngo zumuke imbere y'ikiyaga kinini kirimwo ubwato bakoresha mu kuroba.

Umugore afise indobo isan'ubururu, ariko agaburira ibitungwa vyiwe bita inkoko ziba mu nyubakwa y'imbaho zikaba zifise akamaro ka nini, kandi zigakundwa n'abantu benshi, kuko zitanga amagi zikaba ari n'inyama iryosha.

Ivyamwa vy'akanovera bita amatunda vyiza cane ku buzima bw'umwana muto ndetse n'uwukuze, bikaba bifise amabara y'umutuku hamwe n'ayurwatsi rubisi.

Igiterwa C 'amababi asa n'urwatsi rubisi camaze kwama imfungurwa bita indimu, zifise akamaro kanini mu gukoreshwa mu guteka canke kuzinywa zikaba zifise amazi aryoshe.

Ibikoko vyinshi bitandukanye biri mu bwoko bita inyoni, zimwe zirera zikagira umunwa muremure, ziri mu kiyaga izindi zirirabura zihagaze iruhande y'ubwatsi bubisi.

Umugore asutamye mw'ivu ariko aratera igiti gisa nk'icumwembe gifise amabara asa y'urwatsi kikaba kizokura ni caronka amazi akwiye.

Umugabo, ariko arasunika ingendeshwa yiwe bita ikinga yashizeko ibiti yaboshe n'umugozi, ariko agira kwibarabara iruhande y'ivyatsi bibisi.

Abantu bambaye impuzu z'amabara y'umuhondo bariko batambukira mu murima basiga imiti ibiterwa vyabo kugira ngo bitbihure n'isanganya ubukoko busirya.

Isahani yera y'ibicapo vy'irabura bateguyeko imfungurwa ziryoshe cane, arizo ifi itetse mu mavuta, umuceri wera n'imboga kuruhande, n'ikiyiko cuwubirisha.

Imfungurwa ziva mu mazi bita ifi zitarozwa zikaba zikiriza ibisi, kandi zifise akamaro kanene zikundwe n'abantu benshi.

Imfungurwa zo mu mazi bita ifi bariko barotsa n'indimu bashize mu kuma kajishe gafise amabara yirabura ku mbabura y'amakara, kandi zikaba biryoshe cane.

Abagabo babiri, umwe yambaye inkofero ifise ibara ryera bahagaze mu bwato, bariko bararoba mu kiyaga kinini, ifungurwa bita amafi canke indagara, bakaba bazishora.

Inyubakwa y'inzu igezweho isakaye n'ibati ifise umuryango umwe w'ibara ry'irabura n'ikiyo n'amadirisha abiri imbere yaho hari igiti gifise amababi y'urwatsi rubisi.

Igitegwa camaze kwama imfungurwa bita umwungu gifise ibibara ry'umuhondo n'amababi y'urwatsi rubisi gikaba gikunzwe cane, kandi kiraryosha.

Umugore ari kumwe n'umwana muto bisa nk'uko ari uwiwe bicaye ku mfungurwa bariko baratonora bita imitonore bambaye impuzu zisa n'umutuku, ku kirago cera inyuma y'inzu isize irangi ryera hakaba hari n'impunzu zanikiye ku mugozi ziri kuzuba.

Ibitegwa vyamaze kwama infungugwa zisa n' ugwatsi rubisi bikunzwe cane n' abantu benshi kuko zitanga akanovera mu nrya, bikaba ari vyiza cane.

Umugabo akiri muto yambaye impuzu y'umugwi w'umupira w'amaboko usa n'umuhondo, ahagaze mu murima w'ibiterwa bita ibigori, afashe ibabi risa n'urwatsi rubisi.

Umufuko ufise amabara yera bashizeko imfungurwa iryoshe cane bita ibijumbu, bifise amabara y'umutuku. Babirya bitonoye canke bitetse.

Ibiterwa vyamaze kwama imfungurwa bita imyembe ifise ibara risa ryumutuku ikagira n'amababi yurwatsi rubisi ikaba ari imfungurwa ikunzwe cane ndemamubiri.

Ibitungwa biriko bisangirira hamwe bita inkoko, zimwe zirirabura izindi zirera. N‘ ibitegwa bifise akamaro kuko bitanga amagi kandi bikaba ari inyama ikundwa n‘ abantu benshi .

Imifuko y'amabara yera nay'urwatsi rubisi batekeyemwo ibiraya bajanye gushora, akaba ari imfungurwa nziza cane kandi ikunzwe n'abantu benshi.

Icamwa kiryoshe cane, gifise akamaro kanini cane ku magara y'umuntu, bita ivoka. Gifise amabara yirabura hanze, kikagira indani ikibuto hamwe n'ibara ry'urwatsi rubisi

Ibiterwa vyamaze kwama imfungurwa bita amapera biryoshe, biribwa bikicamurwa ku giti canke mu mazi bifise, bakabikoramwo ico kunwa. Bikaba bifise akamaro ku mubiri.

Ibiterwa bitarama bita ibigori, bisa n'urwatsi rubisi, bikaba bifise akamaro kanini arivyo binavamwo umutsima uryoshe kandi ukunzwe n'abantu benshi kuko bukomeza.

Isahani ifise ibara ryera bashizemwo imfungurwa bita ibiharage, bisa n'ivyirabura; bikaba bifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, akaba ari ndemamubiri. Kandi bimwe biri hasi.

Ikibanza babitsemwo imifuko myishi itandukanye y'imiceri, ibiharage, umunyu, isukari. Imwe ifise amabara yera, ayandi y'urwatsi rubisi, ayandi y'umuhondo, iruhande hari amacupa y'amavuta.

Umufuko ufise ibara ryera batekeyemwo ibigori baheza bakajana gushora canke gusya bigaheza bikavamwo ifu n'ubutsima ariyo ifu nziza kandi ikomeza.

Umurima w'ibiterwa vy'amababi bifise ibara ry'urwatsi rubisi barimye mw'ivu n'amabuye bitondetse ku murongo bita ibiharage bifise akamaro kanini ku magara y'abantu.

Igitungwa bita inka ifise amabara yera iryamye mu bwatsi bubisi ikaba iriko irarisha, kandi ifise akamaro kanini kuko itanga inyama iryoshe ikunzwe n'abantu benshi n'amata.

Abantu batatu banezerewe babiri n'abagabo uwundi n'umugore bari imbere y'ibikoko bita imbwa zisa ni izirabura bakaba bari mwm'ivuriro ry'ivyo bikoko, kandi bigaba bisa n'ibirwaye.

Umugore yambaye impuzu n'agatambara mu mutwe zifise amabara yirabura ihagaze mu nyubakwa y'ibiti iruhande y'igitunrwa bita ingurube. Ikaba ifise akamaro mu nyama iryoshe kandi igatanga n'umwavu ufasha ibiti.

Iraro ry'ibitungwa bita Inka abagabo babiri umwe ari hejuru uwundi hasi, ikaba ar'ibitungwa bifise akamaro mu gutanga amata, inyama, n'amavuta.

Ibitungwa vyinshi biryamye bimwe bihagaze bita ingurube bikaba biri mu nyubako y'imbaho aho biba birara bikanapfungurira bikaba bifise inyama iryoshe ikunzwe cane, ndetse n'umwamu vu utufasha mu gusasira mu mirima.

Umugabo yambaye impuzu zisa n'ugwatsi rubisi ahagaze imbere y'inyubakwa yo mu biti irimwo igitungwa bita inka, ikaba ifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu wese mu gutanga amata n'inyama iryoshe.

Umugabo ari mu kibanza kineni igizwe n'ivu n'ibiti bifise amabara y'urwatsi rubisi akaba arifashe impene ifise isa nk'iyo, ariko aravura, kandi ikaba ifise akamaro, kuko ifise inyama iryoshe uko ikunzwe n'abantu benshi.

Umuntu yambaye impuzu y'ubururu ariko agaburira ibitungwa yoroye bita inkoko Zimwe ziri hejuru izindi hasi zikaba zifise akamaro kaniniya mugutanga amagi n'inyama iryoshe.

Aga koko kaguruka bita inyoni gafise umunwa muremure w'irabura n'infungurwa mu kanwa bita indagara kakaba gafise amabara y'ubururu umutwe n'umugongo ayu muhondo kunda n'ijisho ry'irabura cane.

Igikoko bita imkwende gihagaze kucuma gisize irangi kirabura igikunze cane kuba ahantu hari ibiti vyinshi, kuko ari vyo gifungura ubwaci n'ibindi vyamwamya nibindiz.